Hwana hudodori hunoendeswe kukireshe kofundiswa kuti husotanga chikora hunoenda kofundiswa huchakatsonga kuitire kuti hujaire kuenda kuchikora husazonesa gore rahunotange kuenda kuchikora.

Hwana hudodorihunofundiswa ndiana mai adodorianode kufundisa hwana kunyangwe ana Mai echikuru pahunozoenda kuchikora hunenge hwooziya hunoziya kuti takatobvira tiriadodori

Hwana hudodori husati wakona kuendeswa kuchikora kune kwahunoendwawo kundofundiswa Huchidai uchikurudzirwa kuti usare ikweyo huchifundiswa nezvechikoro kuti dzifundiswe fundo yadzo huchibva neikweyo kwahunofundiswa nematicha.

Kufundisa hwana hudoko, hwana hudoodori munharaunda kana kuzvikora huchakatsonga kunoita kuti hwana kunyangwe hweigume kanyi hunobhuira vabereki zvahunonga hwafundiswa huchibatawo utsanana zvakanaka hweikura nahwo.

Kupuraimari ana anoti akafunda, akafunda ombopuwa bhureki kuti ndlqondo dzawo dzimbozorora, dzione futi kufunga patsva dzifunge zvakanaka zvinoite kuti adakarire kuende kuchikora anopuwa zvekurhya nezvimutambo zvekutamba panguwa yona iyoyo.

Kune zvikora zvehwana hudodori kuphuraimari kunoendeswa hwana hudodori kuno kunokurudzirwa kuti huende huchakatsonga kuti hudzidzire kufunda, hugare huine fundo mumusoro mwaho. Hukazoenda wakura chikora chinonesa pane kuti uende uchakatsonga .Saka abereki munokurudzirwe kuendesa ana kuchikora achakatsonga.

Muzvikora vana anofundiswe nguwa kuerenga nguwa, kuziye kuti yanguwa yakadai eya chiringa zuwa cheiningirwa kuti vana vaziye kuerenga nekushandise ndhlondo vachiende kuchikora.

Kuphuraimari chikora chinokurudzirwa kuti ana aende achakatsonga . Zvinodetsere kuti mwana wacho uchakatsonga ,unokasire kubata weifundiswa .Unokwanise, unokasire kuti ticha eifundisa zviya, unokasire kukona nekuzwa nekuyaiya. Zvinokurudzirwe kuti ana aende kuchikora achakatsonga.

Zvikora zvehwana hudoko-kune zvikora zvaana asingahambi, wana zvirema, ane mbeta makumbo, anofamba nemawirucheya-vechisundwa muzvikochikari, zvikora zvinotendera hwana hwese kuti hukure hweiziya hazvina ndaa nekuti unorwara zvakadii.

Zvikora zvinokurudzirwa kuti zviakwe zvakanaka zvakashongedzeka zveitsvairwa zveikirinwa kuti ana agukewo pachikora pakanaka wobva kuchikora pona ipapo kuvafundisa esvika kumbatso agare Ari ana akashambidzika.

Hwana hwechikoro hunokasire kuende kuchikoro, hunokurudzirwe kubva hwarya huchiende kuchikoro. Pachikora papuraimari pakashongedzeka panonga peitsvairwa. Hwana hunodzidziswa kutsvaira hweiite utsanana ,hwana hwechikoro.

Hwana hudoodori hune makore anokwana masere hunotenderwe kuti huende kuchikora hwotange kufunda zvinoite kuti mwana ukure weiziya mwana ukatange kufunda uchakatsonga paanozokura unokone kukasire kubata chikora nekuenda mberi .

Zvikora zvehwana hudodori zvinosisirwe kuiswe zviro zvemutambo zvakafanana nemutserendende nemudzuwerere hokuti vana vadakarire kupetuke kuchikora vasadakarire kugare kanyi saka zvikora zvehwana hudodori zvinofanekuyevedza kuti hwana hudakarire kupetuke kuchikora.

Hwana hudodori hunokurudzirwa kuti huende kuchikora kofunda eya weipuwa zotora kuti pfungwa dzinake aenderere mberi rekufunda kuitira ramangwana reanaaka ringe rakanaka.

Abereki kumambatso iyo anokurudzirwe kuendese hwana kuchikora huchiri hudodori zvinoite kuti hwana hukasire kukona pfungwa dzakona dzichashanda dzichiri kuziya ngezvechikora usadakarire kugare kanyi kugadzirire ramangwana rahwo.

Abereki muntaraunda tinokurudzirwe kuendesa ana edu kuchikora kuphuraimari achakatsonga. Atifaniri kungwarira ana kumhatso kuti ana aite anhu asharukwa akagare kumbatso. Ana ngaaendeswe kuzvikora kuphuraimari, mwana weshe.

Mwana wechitanga kufunda aambi ngekuende mberi wotoambe ekuzwi wataa kusekondari, unotangire kuchikora chekutanga kwaanotanga fundo dzakwe dzekutanga kunozi kuphuraimari kunotangirwe kuti ana afunde azoone kunde mberi ngechikora.

Kuendese hwana hwedu hwakachatsonga kuzvikora kunoite kuti hwana hwedu hukasire kukona kuchikora abereki ngaaendese hwana kuchikora ana hindofunda fundo dzakakosha muhupenyu hweumwe neumwe .

Muzvikora zvinofunda ana adodori kunooneka muine zvituru zvekugara zvituru zvekuti ana agare. Nepekuisa mabhuku avo zvinyorwa zvavo kuti zvigare zvakanaka mukatimwo mwechikora kuti zviro zvirongeke.

Fundo chiro chakakosha muupenyu hwemwana umwe nemuntu umwe naumwe, kufunda kwakakosha kunoite kuti mwana akone kuerenga mabhuku unotangira mufundo dzake dzekutanga kuchikora chepuraimari ndiko kwaanoonere fundo dzake ozoende mberi okone kuerenga.

Antu munharaunda tinofanire kuendesa ana kuchikora kupuraimari, kuchikora chekutanga, kunotangira ana fundo. Kwaanotange kufunda ana. Ana adoodori ngaasagare kumhatso.

Muzvikora ana anotofundiswa makore kana mazuva akawanda eifundiswa apedza vozopiva bvunzo dzekuzi uonekwe kuti vangauchiterera ere zvavai funda. Zvinovhura mwana pfungwa kuti agare achizoterera zvaanofundiswa ngekuti unozopive bvunzo.

Maticha ekusekondari anofundisa ana amweni anofundire pabanze zvinoita kuti ndxondo dzeana dzimbochiiva ngemututu. Eifunda aripabanze amweni anofundire mukati kunofundwa zvakasiyana-siyana, anofunde kudhurova zvinoite naafundisi.

Muzvikora zvemasekondari munofundiswa hwana ngezvemutombo kuti unonasirwa sei vachienda kuzvikora zvawo vana vanotozokura vooziya umwe naumwe kuti uone mushando wake unozomudetsera muupenyu hwake hwemangwana unenge wabvira kuretu wechifunda ndizvo.

Adzidzisi anofundisa ana muzvikora, achifundisa achiakombidza, achianingirisa kuti zvakadayi zvakayema zvakadayi, nokuda kwekuti anenga akudzidzo repadera, anenge ozwisisa ana anofundiswa nekugara kwawo kwaanenge akayita nefundo dzaanenge anadzo.

Kusekondari ana anofundiswa kushanda mishando dzemaoko dzakadai ngedzekuti gwai rinoshandei manhenga aro. Amweni anorishandisa kusona majuzi amweni anoshandise chiinyi. Zvinofundwa kuchikora zveshe izvozvo.

Hwana hwezvikora hunofundisana mabasa enyara kugadzirana hope kuti wana hwuzokura huchiziya mushando kumasekondari zvinotangire pashi unozoende kuvhasiti wakutokona kushanda mabasa.

Ana ari kuchikora anoite mutambo dzakasiyansiyana dzakadai ngekurumba, kutambe bhora, eya, vanoite mitambo idzodzo kuti ana akure achiziye kutamba, akure mwiri dzawo dzakagwinya nendxondo dzawo dzeishanda kudai ngekuite zvaanoita zvekuende kuma giraundi.

Muzvikora ana anofunda ngezve muchhini, anofunda ngezvakasiyana-siyana, zvinoita kuti ndxondo dzawo dzikure dzaka ngwara dzeiziya, pane ramangwana awo.

Kuzvikora zvemasekendari kunokurudzirwe vana kuenda kumakwikwi ezvikora akadai ngekurodze njere, kurodze pfungwa dzawo kurodzera ndxondo kuti dzinase kushanda zvakanaka. Zvinoita kuti vana vakure vakangwara.

Mazuwa ano zviro zvaamberi muzvikora anofundiswe mishando iyi nemberi ngekuretu yakatodzana nekuweredha, kuaka, eyanekutsetsa, kubeza, anofundise kubeza nekuweredha muzviro zvakasiyana siyana.

Muzvikora ana anofundiswa ngemabasa emanyara, vechishandise manyara avo, kubesa ,eya kuaka, nezvakadai kusiyana-siyana, zvinoadetsera ,muupenyu hwavo mangwani.

Muzvikora antu anofundiswe zvakasiyana-siyana zvakadai ngekutsetsa, kuveredha zvinovhura ana njere nekuvhura ramangwani reana. Ana anokura achiziya mumushando dzemaoko, mishando dzenyara dzako nemishando dzinoshandwavo dzesoro dzechiyungu.

Wana wechikora wari kuchikora wanoerenga wakudzidzo dzemhando dzekumusoro dzinoita kuti waenderere mberi, waenderere mberi nefundo dzawo, wanoramba waidzidzisana wechierenga.

Ana echikora anofunda kubve kudzifundo dzavo dzekutanga echikwidza oende kufundo dzechipiri kufunda kuenda kufundo dzechipiri kuti ana aonekwe kuti azoone kuende mberi azowe umweni muntu ramangwana.

Kuchikora kunofundwe zvakawanda zvakadai ngokuti kwaane mishini wemazuva ano inobetsera vana kuti pfungwa dzawo dziendere mberi akure ari ana anoziya.

Kuenda kuchikora kunoita kuti mwana akure achiziya kubva mufundo dzakwe dzekutanaga kusvika kufundo dzakwe dzekupedzisira kunoita kuti mwana ukure uchiziya uzoonawo zvekuita muhupenyu hwakwe.

Zvikora zvepadera zvinenge zvakurawo kudarika zvikora zvevana vadodori zvinenge zvoshambudzikawo kudarika zvemapuraimari ava vanenge ava masekondari vana veifunda zvidzidzo zvakasiyana nezvevana vadodori.

Muzvikora mune mitambo yakawanda unoitirwe kuti vana vakure veiziye kutamba nevamweni, nekupanana zvakawanda mukati mwekutamba nekudini nekudakarira kuti ana aone kupetuke kuchikora, zvinokuridzirwa muzvikora zvizhinji.

Kusekondari kuzvikora kunoendwa ngeana akura. Amweni anoenda ngenjira dzakasiyana-siyana, anoenda ngemovha, anoendawo vachihamba ngetsoka zvinonga zveisiyana ngekuti unobve kumburi yakadini. Asi zvodetseya ana kuti anonga eikura, mukufunga nemukunyora.

Magu afundisi ekusekondari akufundise hwana hunenge hwakura hwozwisisa zvakasiyana nezvekupuraimari Zvinoite kuti hwana huchangamukire fundo dzawo dziendemberi neutsanana nekuti chikoro chigare chakashambidzika.

Muzvikora munotenderwe kugara mwakachena muine zvituru zvekuti ana afunde akagara pazvituru munongawo mwakachena mwakashambidzika ana eitsvaira kuti ana afunde zvakanaka akagare mwakachena ana anofunde utsanana kubve kuchikora.

Mapurisa madhogokoteya nemanesi vanofamba muzvikora zvakadai nemapuraimari anyari masekondari echifundisa vana. Ngekuda kwezvemutemo dzinenge dzichitika mukati mwenyika. Vachifundisa nekuda kweurwere vana vechikora vachiziya chakanaka nechakashata.

Sekondari chato chikora chepadera chekuti ana votofunda nemuchina dzawo vakutofundiswa kubaiwa baiwa vantu zvikora zvitenda mberi vana vanokura vachiziva mishando dzakasiyana siyana nekuda kwemichini dzayo mazuva ano.

Ana anofundiswe kunyora achiverenga pamabhodhi achikombidzwa ndiana ticha kusekondariyo .Ana anenge aifundiswa achizi nyorai zvinodetsera mangwana avo vachinyora.

Kuzvikora ana anofundiswaa mitambo yakasiyana- siyana yakadai neekurumba kutambe bhora. Zvinoite kuti ana vakure veiziyaa kutamba, vana veiziya kutamba neamweni, vechiziya futi ana kufunda zvakanaka.

Hwana hwe hwekusekondari fundiswa kuti huwe huchagona kuchikora kuti upenyu hwawo huende mberi hweifunda hweidzidziswe zveshe zvinoite kuti huzone kuende kufundo dzawo dzepadera.

Kusekondari vana vanofundiswa zvakasiyana nezvavaifunde kupuraimari ichi chidzidzo chakasiyana nekwaanga ari kwekutanga zvinokombidze kuti pfungwa dzawo dzakurawo kuti vachione kuite zviro zviri padera zvifundo zviri padera zvakasiyana nezvekutanga.

Fundo dzekusekondari dzave dzepaderawo dzasiyana ngepuraimari ngekuti vana unonga woziya nekuzwizisa zvaanofundiswa akagara umu achiteerera mufundisi eifundisa kuzvikora.

Kuzvikorayo kundoitwa mitambo dzakasiyana siyana dzakadai ngekurumba kukaba bhora nerekukandira mudenga zvinoita kuti ana agare akaziya kuti mwiri dzavo dzigare dzakagwinya nekuchikora kunodakadza anozwa kuda kuramba eienda kuchikora kubudikidza ngekuwina kwaanenge eiita.

Zvikora zveana anenge apedza piraimari woenda kusekondari wondofunda kufunda zvepadera zvinodarika zvanonga akabva kuitira kuti ndaramo dzawo nepfungwa dzawo dzeimuruka zvishomani nezvishomani kuguma vaguma kwekupedzisira.

Kuzvikosa zvesekondari ana anofundiswe kushanda kwemaoko keshanda kwenyara dzako muntu kubvira pona apapo muntu unenga uchiziya kuti manyara angu anofanha kushande chini unofane kushande kuaka ere eya kuweridha eya zvakadai ngekutsetsa

Muzvikora munotambwe mutambo dzakasiyana siyana dzakadai ngekunzvenge bhora nekurumba zvinoitwe kuti ana aone ku kuti akangwara ere akure aine kukona kutamba neamweni.

Zvikora zvinonasirirwe ana kuti afunde, ana achibve kupuraimhari anoendeswe kusekondari kuti ana afunde zvikora aite fundo dzavo dzakanaka akure echiziva, pfungwa dzavo dzkangwara, kufunda kwakanakaa.

Kuzvikora ana anodzidziswa kuhamba ngemabhazi echidzidziswe koona dzimweni ndau dzakakosha. Zvakakosha kuti mwana uhambewo echidzidzira echionawo dzimweni ndau. Zvinoite kuti pfungwa dzake dzibeuke.

Muzvikora mune ndau inoiswe mabhukuku ekuerenga munogare mabhuku munongwaririrwe mabhuku vantu veitore imwomwo eindoerenga muzvikora mune .

Zvikora zveyunivhesiti zvikora zveantu akuru anofundiswa kuti ichione kuende kumabasa. Muzvikora umwu mwakashongedzeka mwakagadzirwe zvakanaka kuti antu anofundemwo agume pakachena. Anenge achitopawo antu mabasa mukatimwo.

Nemuzvikora ana anofanirwa kufundiswe kurongedza kutsvaira kuti paanenge akagara mugare mwakachena nekurongedza chimwe nachimwe akaite magwada anenge ariwo paanenge akatsvetwa kwete kuti zvinhu zveshe zvinenge zvakati vharara kuti vana vakure veiziye kuite zviro zvakanaka nekugara vakashambidzika.

Zvikora indau yakashongedzeka zvikora zvepadera ana anonga oziya kukirina kutsvaira tsvaira nekugara vakachena zvinoita kuti vana vazikanwa ngonxo dzawo ngonxo dzemwana dzinoonekwa kungwara kuburikidza nekuzvishambidza zvavanoita.

Muzvikora munowanike zvituro zvokuti anhu vanofunda vanofunda vakagara muzvituro eyinyora vakagara muzvituro nematebhura mabhuku avo vakamatsveta padera rematebhura. Munokurudzirwa zve kutsvairwa kuti mugare makachena.

Kuvhasiti kuchikora kunofundiswa anthu akura anthu oziya zvaanoita, anofundiswa mabasa emanyara, anofundiswe mabasa ekuite dhokotera, unofundiswa basa rekubeza kwona ikweyo unobva wooziya kwounozo girajuweta.

Kune zvikora zveantu asharukwa zvinofundwa nemadekoni pachikora pana apapo panonga patorine nemagetsi. Anotovhenekeravo kuti ana eifunda afunde echiona zvakanaka kuti ramangani ravo rive rakajeka.

Kune zvikora zvinotofundiswa ma nesi nemadhokodhera ega eifundiswa zvekuita nekuzorapa antu kuti azoenda kuzvikora echirapa antu. Kuti azoenda kuzvibhedhera anonga abva ngekuzvikora zvinodetsera ndxondo dzavo kuti dzienderere mberi.

Zvikoro zvepamusoro zvekupedzisira zvinofundise ana kuti obva apapo unenge oziye mushando yawo kuvhasiti noo kombidze noukwangwari zvikwangwari zvinoratidze kuti aya mazera anoite mafundisirwe acho.

Chikora chevarsity chikora chepaderadera chikora chikuru chinotsvairwa, chinofundwa ngeanhu asharukwa kuti obveikweyo anonga oenda koenda kumabasa kwawo chinogara chakashambidzika chinotsvairwa nekukorobhiwa kuti utsanana hugare huripo.

Ku vhasiti kwasiyana neku puraimari neku sekendari chikora chakanaka chino nasirwa chino fundisa wei gumepo unotoona kuti panapa pano fundwe zviro zvepa nhando yepa dera dera kuti muntu ukapedza pona apapo unonga otoende mberi.

Zvikora indawu yakashambidzika inongwarirwa ichiningirwa kuti antu auye echifunda pachikora chakanaka eifunda kufundawo echiendawo kanyi echisvika echino fundiswe utsanana echibva neruzivo rokuti mangwani azoone kushande zvakanaka.

Kuzvikora zvinofundiswa ana ezvikora anonga echitonyorerwa pashi kukhombedzwa zvaanenge echinyora kuti aone funda echinyora mubhuku mufundisi wechifundisa wakaema mberi uchinyora pamadziro kuti ana aone.

Zvikora zvevasiti zvikora zvevantu vakuru vavanonga vonasirira kunotsvake mushando anotofunda eyigareyo aizvingwarira eyizvisukira eyizviitira zveshe kuti afunde varipachikora kuitira ramangwana ravo rive rakanaka.

Kuyunivhesiti zvikora zvinonga zvofundiswa antu. Antu akura anonga aakude kuende kooshanda, anenge apedza puraimari nesekondari oendeswe kuvhasiti mberiyo. Ooguma ofunda kuti aone kuti ramangwana ravo rakadini.

Kuzvikora zvepadera-dera zvinoita kuti ana vazoenderera kuzobveyo oenda kuzvikora zvavo oendekuenda koshanda akuziya kunofundwa zvakasiyana siyana kuningira kuti unode kuita dhokotera wofundiswa wekombidzwa mushandisire unoita mutombo paunozobvekweyo unenge waamuntu woziya.

Zvikora zvefundo yepadera zvinokonzera ana kuti aende mberi aone mabasa akasiyana-siyana zvinoite kuti zvikora zvawo zviende mberi kuziya kwawo kuoneke kuchinje.

Kuvhasiti kunofundwa ngezvakasiyana siyana zvokuti ana aende mberi ana obva apapo umwe naumwe unonga woziya chokuita muupenyu hwakwe mundaramo yakwe mwana zvakadai ngezvenyara, anokone kufundisa, anokone kudii zvinobvira kona ikweyo.

Kumandii kwezvikora kune mbando nembando dzekuti mwana unotangira ino kupuraimari oende kusekondari, oende kuyunivhesiti, kuya ndokunoite kuti muntu uzoende kubasa oziya, oende kuokirete mushando waanoda kuzoita zvakura kuti ndoda kuzodai ofundire kona ikweyo.

Fundo yepadera inofundise ana neantu asharukwa kuti aende mberi nebasa rawo mwana obva apapo otoende kumushando wakapasa wotoenda kumushando unoite mushando wemaoko unoite mushando wekuti unokwone kuita ngemusoro wakwe.